Daare la biŋ yaɡa lɛ ka teere are ka homse meŋ ɡuole biŋ a waa sɔɡelaa ka a teere waa bɛŋ ka die meŋ waa pelaa a be a be.

Kusi kpoŋ kpoŋ kaŋa seɛŋ la ka a noba a zeŋ dɔɔ ane bibile a zeŋ a do zeŋ kusibilii zu kaa bie zɛlle daa naŋ taa kuree a de o nu nyɔge ne a kusiri kaŋ a waana ka o ŋmɛ kyɛ seɛ trouser a su kparoŋ a pɔge o eŋɛ

Nɔɔteɛ naŋ biŋ lantaa waa yaɡa lɛ ka bonziiri bebe bonsɔɡelɔ bebe bondɔre bebe bombɛŋ bebe ka a biŋ waa yaɡayaɡa lɛ lantaa.

Diyɛloŋ kaŋ poɔ la k'a die waa yɛloŋ kpoŋ kpoŋ lɛ ka ba biŋ nasapel dakogi kusime, a biŋ nasapel teebol kpoŋ, ka ba yɔ biŋ biŋ tepuuree kyɛ k'a die waa sɔgelaa lɛ.

Pɔgebɔ banaare la kyɛnɛ soriŋ ka ba zaa mare bibiiri ba puoriŋ ka bata tuo boma ba zuŋ, k'a kaŋa taa bone o nuŋ, k'a ba wegyere mine waa zeere ane ba kparɛɛ ba naŋ su ka ba leŋ zutare ba zuree.

Lɔɛ kãã koɔroo zie la ka lɔɛ ayi are ka pɔɔbɔ bayi a eŋ bibiiri bata a are ka a lɔre kaŋ waa pelaa ka a kaŋ waa tevaare ka moto zɔɔnɔ meŋ te zɔɔ waana.

Baŋgolo bɛrɛ bɛrɛ mine kpakyagaŋ la ka lɔɛ waa yaga lɛ ka noba meŋ waa yaga lɛ ka a lɔɛ meŋ waa peɛlle ka yie bebe ka pool daa bebe ka teɛ meŋ are.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

Dankyini seɛŋ la ka bibiiri bata zeŋ ka kaŋ zɛlle o tasoba dɔgle o gbɛɛ zu ka a bayi su kparɛɛ ka kaŋ ba su kparoŋ ka ba biŋ ɔrɔɔba dɔre a kɔge ba meŋne kyɛ ka bibile kaŋ maale o zu.

Naasaapeɛle naŋ waa yaga lɛ a are teere poɔŋ ane moɔ poɔŋ ka yie bebe yaga lɛ ka ba taa baagirre a kyɛnɛ neŋ a su kooturre a hɔɔle zupile kyɛ a kyɛnɛ gɛrɛ.

Nasapeɛle banuu na be die poɔ ka banaare are ka bonyeni zeŋ ka teebolo bebe ka dakogire bebe gampɛlɛ bebe ka kaŋa are zɛge o nu a kyaare a onaŋ naŋ are kyaaroo.

Die kaŋ poɔ la ka noba zeŋ yaga a guole ba gbɛɛ ka a die poɔ waa zeɛ ka ba zeŋ ka dabilii a biŋ ba seŋsogleŋ.

Zie la ka nobɔ bebe yaga k'a tɛnɛɛ biŋ k'a kue meŋ biŋ k'a lɔre naŋ maŋ toorɔ a tɛnɛɛ ne neɛrɛ binne meŋ are a waa dɔre k'a nobɔ naŋ are ka ba su kaayarɛɛ naŋ toore pɔge bamenne kyɛ hɔɔle sapige ba zureeŋ.

Yeŋ poɔ la ka pɔgebɔ waa yaga lɛ, a robare meŋ biŋ waa yaga lɛ a robare mine waa sɔgelɔ k'a mine waa buluu k'a mine waa dɔre ka mine waa peɛle k'a pɔge kaŋa seɛ wegyɛ yoŋ a nyɔge a roba kaŋ ka kaŋa meŋ go a meŋ nyɔge a roba kaŋ ka kaŋa tuo roba sɔgelaa.

Zie kaŋ la ka ba tu tɛnɛɛ ka a sigi e bogi ka ba de ɔrɔɔbaare a gyɔn eŋ ka noba waa yaga lɛ ka ba kyɛlɛɛ go a nyɔge a ɔrɔɔba taa kaa kuree bebe ka a kaŋ nyɔge a kuree taa kyɛ ka ba mine a are are.

Pɔge ane bibiiri banuu na are dankyini seɛŋ k'a pɔge su kpare pelaa a maale o zu k'a bie kaŋ su kpare zeɛ k'a kaŋ zu kpare pelaa a kaŋ nyɔge o taaba mine a kɔre ka ba sɛge sɛgere eŋ a dankyini seɛŋ k'a pɔgɔ eŋ nimikyaane a kaaraa bibiiri.

Nasaalpeɛl mine naŋ su kaaya bɛrɛ bɛrɛ a taa boma na ba naŋ maŋ de eŋ ba nɔɛ a yele yɛlɛ korɔ nemsalba naŋ be tɔbɔ ka ba na wonaa a kaŋa hɔɔl zupil a su kparre kpoŋ kpoŋ lɛ ka ka ba are a waa yaga lɛ.

Dɔbɔ ne Pɔgebɔ la a be die poɔ a tēɛ ba nuuri a su kpare nu-wogiri peɛle ka a dɔɔ kaŋa ti bone taa ka kaŋa ti sɛgedalee meŋ taa ka ba zaa be a die poɔ.

Bondirii diibu die poɔ la, ka teebol biŋ ka neɛ nuuri ayi sãã k'o taa kõɔ bonnyuuraa naŋ eŋ kõɔ sɔgelaa k'a gane dɔgele a teebol zu k'a laare ayi biŋ waa peɛle lɛ a be.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

Zie kaŋa poɔ la ka noba waa yaga a kyɔŋ line ka ba mine taa pantuŋ pelaa ka a kaŋa dene waa sɔglaa ka a ba mine a pɛgle bɔleŋbɔre.

Zie kaŋa la kaa pɔge ziŋ teŋe tieŋ o gbɛɛ kaa dɔɔ gu a su kpare doɔre ka noba meŋ are pɔgelee puureŋ a su kpare doɔre a yɛre ba woɔre ka sakere biŋ kɔge o ka moto meŋ biŋ a meŋ kɔge a pɔgelee.

Pɔɔbilii banaare la be daŋkyini seɛŋ a laara ka kaŋa leŋ duku ka kaŋa de o nu teɛ o noɔre eŋɛ ka kaŋa de o nu nyɔɡe o kparoo kyɛ ba de ba zuree a te taa.

Die kaŋ poɔ la kaa tie are kaa nobɔ are kaa neɛ kaŋ a zɔɔ kuriwire ka baa eŋ bonzeere a kuriwire eŋɛ kaa onɔŋ naŋ zɔɔ su kparenuwogre sɔglaa kyɛ hɔɔle sɛpige sɔglaa.

Die kaŋ poɔ la ka tipuuree be kaa nobɔ bata bebe kaa kaŋa zeŋ gbɛrɛɛ dakoge zu a seɛ trɔza sɔglaa a su kpare nuwogre kaa kaŋa be o puoriŋ eŋ nɔɔte peɛle a seɛ trɔza sɔglaa a su kparepelaa a tuuro.

Dɔɔ la zeŋ a taa TV o gbɛɛ zu ka sola dɔgele dakogi zu ka vomsi yɔ gyɔne gyɔne a eŋ boma eŋɛ meŋ dɔgele a dakogi zu kyɛ ka dɔɔ su kpare sugelaa a seɛ kuri sɔgelaa ka boma meŋ biŋ o lombori.

Nembanaare ane wiri la be kõɔ niŋe dɔɔ bonyeni pɔɡebɔ bata pɔɔbɔ bayi do zɔɔ la a wiri ka a pɔɔlee kaŋ te a wiri seɛ ka a dɔɔ doŋwēɛ taa a wiri miri ka a pɔɡebilii na naŋ zɔɔ a wiri kaŋa su kparzeɛ kaŋa su kparpelaa kyɛ yɛre baaɡesɔɡelaa.

Wagyɛ yaga yaga koɔroo zie la ka wagyɛre biŋ yaga lɛ kaa kyɛnsiri meŋ bebe ka a noba be a sensogleŋ ka wagyɛre waa dɔre ka a mine waa sɔglɔ ka a mine waa peɛlle ka mine waa zeere ka a mine waa tevaare a be a laŋ taa.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

Boŋkoɔre die poɔ la ka pɔgelee ziŋ dakoge zu a su kparoo ko waa buluu kaa boŋzeere yɛ lenlen a kparoo eŋɛ kaa tewɔmɔ a biŋ o puoriŋ kaa mine waa zēēre kaa mine waa peɛl kaa mine waa tewɔmɔ tevaare a be a be.

Nobɔ la be gaadin poɔ, bibiiri bata neŋkpoŋ bonyeni, ba nyɔgɛɛ tepuure, a tepuure mine waa dɔre, k'a mine waa zeere, k'a mine waa bɛŋ, k'a mine waa buluu, ba sue kpare nu-wogiri a toore ba nuuri kyɛ nyɔge a tepuure.

Die la a are ka dɔbɔ bayi a su kpare tuuri pɔɡe ba minnne ka a kaŋ a hɔɔle kpoolezeɛ ane sapiɡi ka kaŋ hɔɔle kpoɡele dɔre ka ba tuuri ba nuuri ka kaŋ te tɛnɛɛ ba naŋ meɛrɛ ka a kaŋ meŋ te kuree a meŋ are ka ba are a be.

Yiri eŋɛ na ka pɔgebilii tɔŋ lãɛ a ŋmaa golli a are dēɛnɛ deɛm a seɛ gontomo a su kparɛɛ k'a mine waa zeere k'a kpare mine waa sɔgelɔ ka ba le duukuri ba zue kyɛ ba ba eŋ nɔɔteɛ.

Zie kaŋ poɔ la ka a noba waa gyɛmaa lɛ ka teere waa yaga lɛ ka a noba gyɛmaa zaa su kpare peɛlle ka ba taa taabodapɛlle ka a eŋfuoni bebe ane sɛgre.

Dɔbɔ bayi la a su kaayɛrɛɛ na tuuri pɔɡe ba minne a hɔɔl kpool peɛle a are kɔɡe daare woori na ba poɔrɔ zaa ka hoomsii ɡyɔn eŋ kuree eŋɛ ka a dɔbɔ are kɔɡe.

Pɔgebilii bayi la are teɛ, teere puliŋ k'a kaayarɛɛ yagele miri eŋɛ k'a pɔgebile kaŋa pɔgebilii bayi na ka ba zaa ti ba seereŋ k'a kaŋa su kpare nu-baale k'o waa pelaa ka gontoŋ waa pelaa, k'a kaŋa de o nu a nyɔge a miri taa.

Die banaŋ de daare a maale k'o do ka ba de tɛnɛɛ a yɔ eŋ a daare sonsogeleŋ, a ba, k'a dɔɔ are ka bibiiri banuu zeŋ k'a dɔɔ taa bone k'o waa sɔgelaa lɛ k'o tēɛ o nu kyaare a bibiiri.

Zie kaŋ poɔ la ka pɔgeba a waa yaga lɛ ba mine tuo bon baagere ba mine mare biiri ba mine vɔgle sapigre ka teere be ba puoriŋ kaa ba sɛge sɛgre a eŋ dawogi eŋɛ k'o are a be.

Kyɛnsiri pɛlɛ ba naŋ ba teŋɛ sogaŋ pareŋ la ka noba bibiiri ane nembɛrɛ waa yaga lɛ a are a be ka a bie kaŋa su kparezeɛ ka a kaŋa su kparoŋ ka o waa pelaa kyɛ e nuwogre ka a pɔge kaŋa nyɔge a bie kaŋa nu taa.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

Die poɔ la ka ba biŋ dakogre dakogi naŋ waa pelaa kyɛ waa kusine ka ba biŋ dakogi kuree a biŋ kuree tabol ka a dankyini waa pelaa a a bebe.

Yikpoŋ yikpoŋ poɔ la kaa nobɔ waa yaga lɛ kaa nobɔ mine su bonsɔglɔ ba mine su bonzeere ba mine su bonpeɛle ba mine hɔɔle sɛpige kaa lɔɛ ayi are kaa lɔre kaŋa ka bonzeɛ do be o zu kyɛ ka nobɔ be a be.

Nasapeɛle la be lɔre poɔ a zoro moɔ poɔ ka wɔɔ ayi a kaŋa be o niŋeŋ k'a kaŋa be ba puoriŋ k'a nasapeɛle naŋ be a lɔre poɔ a be a zaa ayi sonsooleŋ.

Kuree la be be die kaŋ a waa wogiri wogiri ka noba bebe a su kaayarɛɛ toore pɔge ba eneŋ a hɔɔle kpoli k'a kaŋa kpoli waa pelaa k'a kuree kaŋa waa mine waa zeere k'a mine waa dɔre k'a nobɔ are a kɔgaa kuree.

Dɔɔ la are dãã koɔroo zie ka ba biŋ dãã boma k'a dɔɔ su kparoŋ naŋ tɔ zeere ane dɔre a pɛgele kpare doɔ kyɛ nyɔge bonzeɛ o nuŋ kyɛ hɔɔle sapiu naŋ waana pelaa kyɛ k'a sɔgelaa tɔ ka o eŋ nimikyaane.

Baa kaŋ noɔre la ka noba waa yaga lɛ ka ba mine be a koɔ poɔ ka ba mine be a dondoli zu ka yie baŋgolo bɛrɛ a are ka teere meŋ are a be.

Nasapeɛle banaare la be die poɔ a nyɔge kuree taa k'a kaŋa su kaaya sɔgelɔ a are ka kaŋa sɛ toraza a su kpare nu-wogiri a zeŋ gbɛɛ dakogi zu ka bayi dɔɔ ka kaŋa a su kparoŋ naŋ e nu-wogiri kyɛ taa zupili.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

Pɔgelee naŋ are bondirii maaloo die poɔ a tēɛ o puori kyaare a teebol ka kõɔ bonnyuuri a yagele ka bondimaale boma a biŋ ka tepuure meŋ biŋ k'o seɛ kuri zeɛ a su kpare nu-wogiri.

Pɔbɔ bata la zeŋ daŋkyiŋ seɛŋ ka ba pɛgrɛ koɔ bonyuuri tɛrɛtɛrɛ poɔ ka koɔ bonyuuri mine waa zeɛ mine waa tevaare ka a pɔgeba zeŋ kɔge.

Bie la ka kuruu kaŋ waa wogi ba poɔrɔ ka dɔbɔ bata a su kpare zeere a hɔɔle kpogili peɛle a toore ba nuuri a bayi nyɔge a kuruu naŋ taa kyɛ ka a kaŋa a are.

Kõɔ yage poɔ la ka kuree kaŋ a waa wogi wogi lɛ k'a nasa peɛle bebe yaga yaga lɛ ka ba yaga mine yage ba kaayarɛɛ ka ba mine su ba kaayarɛɛ ka ba yaga zaa a seɛ kuri ŋmaara a be a kõɔ poɔ.

Dɔbɔ la waa yaɡa lɛ a su kparsɔɡelɔ ka a dɔɔ kaŋ su kparzeɛ a hɔɔle saɡesɔɔlaa ka a kaŋa su kpardɔre a seɛ trɔzasɔɡelaa a hɔɔle sapiɡizeɛ ka ba taa daare ka a waa yɛle ka ba ŋma sɛɡre eŋ a zɛŋ ka a do.

Dɔɔ la dɔɔ taa bon vumseɡyɔneŋ bɔlembɔ biŋ o niŋe bibiiri bata zeŋ ba kyɛllɛɛ are ka bie kaŋ seɛ kurdɔre a ba su kparoo kyɛ nyɔɡe o toori ka ba kaŋa ka ba pɔn k'o ba su kparoo ka ba zaa be a be.

Noba bata la be zie ba na wɔɔ a eŋ tepuuree dɔɔ boyeni pɔɡeba bayi a nyɔɡe a tepuuree a pɔɔ kaŋ eŋɛɛ nɔɔtebɛrɛ a su kparnubaal ka a tepuuree mine waa dɔre ka mine waa peɛl mine waa bɛŋ ka ba are a kɔɡe.

Nobɔ la a kya moɔva kyɛnɛ dɔbɔ pɔɔ ane bibiire a yɛre woore a gɛrɛ ba nimitooreŋ dɔbɔ mine arɛɛ be kaa dɔbɔ meŋ puoriŋ ka a be a be a nobɔ naŋ tu a kyɛnɛ gɛrɛ.

Lɔɔre la are sobiri poɔ ka o seɛ waa sɔlaa, ka o zusɔga waa doɔre ka noba bebe ka bayi be a lɔɔre puoriŋ ka ba sɛge sɛre a mare a lɔɔre eŋɛ.

Boma koɔroo zie la k'a pɔgebɔ waa yaga lɛ, ka ba biŋ saremaanee, k'a mine waa zeere, k'a mine waa dɔre, k'a mine waa bɛŋ, k'a pɔgebɔ mine zeŋ ka bamine are, a kataweere sɔgelɔ a meŋ be a be.

Die poɔ la ka ba maale dakogiri peɛle a biŋ a maale bɔlembɔ naŋ eŋ tepuuree a biŋ a maale kaŋ k'o waa vūū a meŋ biŋ ka TV a biŋ k'a die waa yɛloŋ lɛ.

Daare ba naŋ de maale ne yiri kaŋa eŋɛŋ la ka a noba nembɛrɛ bibiiri a taa talabilii a kyɔŋ line ka a teɛ are ka ba be a teɛ pare.

Waɡyɛre na waa dɔlɔdɔlɔ ba poɔrɔ zaa a biŋ lantaa ka a mine waa dɔre bonsɔɔlɔ puli bompeɛle puli bonziiri puli ka a biŋ a waa yaɡa lɛ.

Noba la be bondirii diibo dieŋ bie ane dɔɔ ka a bondirii biŋ ka a laare waa peɛle ka a bie de a bondiraa kaŋ a suuro a dɔɔ.

Noba bayi la zeŋ k'a, zeŋ dakogi zu k'a kaŋa a ti a o tasoba zu a su, ba zaa bayi su kpare peɛle, k'a onaŋ naŋ zeŋ a seɛ gontoŋ naŋ waa sɔgelaa kyɛ tɔ bompeɛle k'a zie banaŋ be k'o waa sɔgelaa lɛ.

Dankyini seɛŋ na ka pɔgebilii banaare a are k'a kaŋa su kpare pelaa k'o nuuri waa wogiri ka kaŋa le o zukɔɔlɔ kaa waa wogiri, k'a kaŋa are a lere o nuuri, k'a kaŋa meŋ are a su kpare pelaa kyɛ pɛgele gane o puori eŋɛ, ka ba are lantaa.

Nobɔ la be die poɔ ka bamine zeŋ dakogiri zu ka bayi are ka teebole biŋ, gampɛmpɛlɛ biŋ k'a dɔbɔ mine sue kpare sɔgelɔ toraza sɔgelɔ k'a pɔgebɔ meŋ su kpare sɔgelɔ toraza sɔgelɔ ane kpare peɛle ba poɔŋ.

Koɔ yaga poɔ la ka noba kpɛ paale gbori kpoŋ kpoŋ a kyɛnɛ ka ba gyɔn gyɔn homsii a eŋ kuree ka a noba do be a kuree mine zu ka ba mine be a gbori poɔ a koɔ zu.

Zie kaŋ poɔ la ka pɔgebilii ane dɔɔ a kyɔŋ line a seɛ wagyɛre ka a dɔɔ vaare wagyɛ kpoŋ a pɔge o eŋɛ ka ba yɛre lɛɛ ba kɔkɔɛ ka pɔgebilii mine a zeŋ kyɛ ka ba mine a are.

Yie poɔ la ka koɔ bebe ka lɔɛ bebe ka teɛ bebe ka dɔɔ kaŋ a zɛlle bie mare a are a koɔ poɔ.